Nekk bi rëy biñ sampaax mu nekka taax , mu am bitik bu nekk ci ronam. Nekk bi am na ñaari paranteer yu ndaw yi nga xamne benn bi wonak bi la benn bi sanguwaay bi , amna tamit bunta bu rëy bu nekka ci kote bi ci suuf am tamit paranteer bu rëy bu nekka ci kaw, amna tamit yeneen ñaari paranteer yi nekka ci kaw amna nak kanam bi nga xamne fufu fiñuy tog la pur waxtaan.

Njiibu baax, njii bi nga xamneh njung ko def ci biir kerr, njii bi nekk na loo xamneh boko aajeh wala boko dogeh mun nga jel diiw ko chi sa kanam bi, mun nga ko jel bole ko ci sa lekka, nekkna loo xamneh lu setla, lu baax la ci yaram.

Keebaadamfa bu weex ,poopul ak bu xoñxa. Kebaadamfa bi nak, nekk na loo xam ne xalé yi buga nañ ko torop. Lii nekkë na loo xam ne sukur kese lañ ko defare, te waajur buy setaan domam di ko lekka, lu bari du baax simoom, paski dina joxé saan tamit ,dafay sonal xale.

Xala yi jigéen yi ñudi seen kër, ñu ngir wàacca jànga, ñu ngi sol seen yiri jànga yi, ñu ngi kontaan , ñu ngiy boot seen saak yi nga xamna moom nañuy jànge. Seen biir saak bi nag dina nekka li nga xamna ñu jumtuwaay yi ñuy jàngee ñoo fay nekkñooma, xala yi buñ demay kër dina dimbale seen waajare ci biir kër bi.

Xele bu jigéen bu leytu leytay leeru nañ leyta yi nga xamne xaaji nañ ko bem set. Xale bu jigéen bi ci bopp am nekk na xale bu refet. Wone na nak karawam bi nga xamne loolu awrala defna tamit mees fuufu. Meesh bi nga xamne daganu diina lislam moom xale bi. Defna ci per yi nak doonuñ ci darax waaye meesh biñ ci yokka mooyil nga xamne ayna.

Njimtuwaa yi nga xamne dina dimbale jigeen su amay fuut amna linga xamne ne kana lo xamne dan koy roof amna bi nga xamne dan koy teg ci sa kow slib bi li nga xamne bi nga teg ci sa kow slib bi nag moo gina woor paski bi ngay roof amna linga xamne muna la ko jox ci jangoro.

Tool bu rëy bu nekka ci suñ deyjoor, ci biir tool bi nekk na loo xamne amangut njiw, waaye am na nak taati garab yi fa nekk, li nekk na palaas bo xamne mu ngi nekka ci kow gi, néek yi bari wuñ fi, neek yi fi nekka tamit nekkuñ néek yi pënkal, néek yi hem rekklañ, néek yi ndàw yi nekk ci kanam yi nga xamne mun ci càmoñ bi.

Nateekaay dered bi nga xamne dina nata nakala deret bi di dawe ci bi yaram bi li nekk na loo xam ne dered bi buy daw ci biir nit warnamo neeka 1eemer ak ñaar fuka bi nga xamnebu ci kowla bici suuf warnamo neka 5 0uka so bi nekk na loo xamne kiñ ko natal posam baax na.

Booli weñ bi nga xamne amna li nga xamna ñu ko def ci biram, pur di mbala ñam pur bu tela sedda, bool bi nak moom nekkana lu rafet , nekkana culóor bo xamne ku ko tek ci taabul rekk dina siiw lise, li boo ci defe yekee sa malo dina dem lu yagga du sedda.

Góor ak jigeen yi nga hamnè ñu ngi sol seen yire yi wone ne jànga nañ be wàcca liñ jànga nekkna at yi nga ham nañu ko jànga wàcca nañ ci ñu nga ràng purku nekka ngadem jëli liñ lay joh pur wone ne li nga jànga mokkal nga ko.

Takaay yi laxo bi nga xamne am na fasong takaa yi dina ñëw, ci nga xamne defare nañ ko ak oor dina ambi nga xamne defare nañ ko ak përëm dina ambi nga xamne defare nañ ko ak palaake biinak ndur nama bi nga xamne defee nañ ko ak palaake.

Xale bu jigeen bi nga xamne solna mbubi africain bu gudda be ci suuf, mbubi africain bi nak refetna way nak, jëlna ciram yi yépp wone ko, ciram yi demee bi ci kaw ak loxoom yi, xale bu jigeen bi tamit tekkna linga xamne mungi def fufunoonu meec, bu gudda be ci ndigaam bi.